Mmɔfra tete hɔ, maame ne papa bi nso tete wɔn nkyɛn, nhyiren sisi wɔn anim, ntaaboo nso atwa nhyiren ne ho ahyia. Mmɔfra ne bi resere, maame bi nso resere hwɛ mmɔfra no anim. Nhyiren bi nso wɔ wɔn akyi.

Aberanteɛ bi akuntunu ne mu. Ntaabodan wɔ n'akyi. Nwura nso gu fam. Nnua nso so wɔ n'akyi. Mfidie sisi ne nkyɛn. Aberanteɛ yi atadeɛ a ɛhyɛ no yɛ tuntum. Aberanteɛ no asɔ adeɛ mu a ɛda fam.

Mmeranteɛ gyinagyina hɔ. Ɛbi atadeɛ yɛ tuntum. Ɛbi hyɛ kyɛ, ɛbi nso kura praeɛ a wɔrepra. Ntadeɛ sensɛn dadeɛ so. Ɛbi nso wɔ ɛdan bi mu. Mmranteɛ no mpaboa no bi yɛ tuntum. Baako kura dua.

Mmranteɛ gyinagyina hɔ. Ebi hyɛ mpaboa fufuo na ebi hyɛ mpaboa tumtum. Durobɛn ɛda fam. Abranteɛ baako kura durobɛn no baako. Mmranteɛ ataade a ɛhyɛ wɔn ebi yɛ fufuo, ebi nso yɛ tumtum. Abranteɛ baako nso hyɛ ataade soro a ɛyɛ kɔkɔɔ na wɔde tuntum atwa mu. Nnua ɛsisi wɔn akyi. Adan nso sisi wɔn akyi.

Mmea mmiɛnsa gyina gyina hɔ wɔn nyinaa hyɛ ahwehwɛniwa wɔn nyinaa nwi yɛ tenten wɔn hyɛ nsamuro ɛpono si wɔn anim nsuo gu adeɛ adeɛ bia anim yɛ tuntum nso gu toma mu krataa gugu ɛpono no so.

Aberanteɛ bi tena pɔnkɔ so. Ɔbaa bi gyina n'anim. Ɔbaa foforɔ gyina n'akyi. Nnipa bi rekɔ. Dua bi si hɔ. Aboa bi nso da fam. Ɔbaa baako no, ahwenneɛ gu ne nsa ne n'abasa. Ɔkura podua. Ɔbaa baako nso hyɛ mpaboa kɔkɔɔ.

Nnipa gyinagyina hɔ. Wɔato santen. Ebi nso kotokoto hɔ. Ebi de wɔn nsa ahyɛ wɔn bɔtɔ mu. Ebi nso de wɔn nsa akata wɔn ani. Bebree hyɛ kyɛ. Ebi nso de adeɛ akata wɔn hwene. Nnipa no bi hyɛ atade tuntum, ebi nso hyɛ ntade kɔkɔɔ.

Nnipa gyinagyina hɔ a wɔhyɛ atade tuntum. Kyiniiɛ sisi wɔn so. Nnua wɔ wɔn akyi. Funu adaka si wɔn anim. Nhwiren da so. Obi nso kura funu adaka. Papa bi gyina hɔ a ɔso kra ɔkura krataa mu. Mpaboa a ɛhyɛ wɔn yɛ tuntum.

Mmranteɛ gyinagyina hɔ. Ebi tete dan so. Ebi nso hyɛ kyɛ na ebi nso hyɛ ahobanmmɔ kyɛ. Mmranteɛ no mu baako kura dadeɛ. Baako nso kura nnua. Mmranteɛ baako nso asosɔ nnua baako mu de reforo dan no.

Mmaa tete hɔ. Baako gyina hɔ. Baako abɔ duku a ntoma tware n'asene. Ɔsan nso hyɛ atade fufuo. Baako abɔ ne ti. Ahomatorofoɔ da pono so. Nkrataa gugu pono so.

Ɔbaa bi gyina hɔ. Ɔkura kyɛnsee a nsuo firi pipe ano reba. Ɔkura ahomatorofoɔ. Dadeɛ bɔ dan no ho. Dan no mu yɛ fufuo. Mpona wɔ dan no mu. Dua bi wɔ mpoma no nkyɛn. Sekan heyhyɛ ad nkyɛnsee mu.

Akonnwa fufuo si hɔ. Sumiiɛ mmienu da mu. Ntoma sɛn akonnwa no mu. Pono si anim. Mfonin bobɔ dan ho. Nhwiren nso si hɔ. Nhwiren sane sisi adeɛ so. Pono baako nso si akonnwa no nkyɛn. Kanea bɔ soro.

Mmaa gyinagyina hɔ. Wɔabɔ wɔn mu ase. Baako repra. Abɔfra te wɔn nkyɛn. Nkukuo sisi fam. Ɛbi hyɛ mpaboa. Wɔn nyinaa bɔ duku. Ntoma fira bi ase, ɛna ɛbi nso hyɛ atadeɛ. Pono si hɔ, akonnwa nso si hɔ.

Mmaa ne mmarima gyina nsuo ho. Ebi apegyapegya wɔn nsa. Ɔbaa baako a ɔhyɛ ataare tuntum nso gyina hɔ a ɔbɔ butdge kɔkɔɔ. Botan bi wɔ wɔn akyi. Nwura ahahanmono wɔ botan no ho. Nsuo firi mu reba. Mmranteɛ ne bi nhyɛ ataadeɛ.

Mmranteɛ gyinagyina hɔ. Wɔhyɛ ahabanmono ataadeɛ a akokɔsradeɛ wɔ mu kakra. Wɔn nyinaaa hyɛ mpaboa. Ebi hyɛ mpaboa tuntum. Ebi hyɛ ahobanmmɔ kyɛ. Ɛhyɛn gyinagyina wɔn akyi. Edua nso wɔ wɔn akyi.

Nnipa gyinagyina hɔ. Ebi hyɛ ɛkyɛ, ebi nso atade yɛ tuntum. Ebi nso atade yɛ kɔkɔɔ. Frankaa kurakura bi. Dadeɛ si ebi anim. Atade a ɛhyɛ ebi nso yɛ ahahan mono. Nneɛma gugu fam.

Mmeranteɛ ne mmabaawa tete hɔ. Ababaawa baako gyina wɔn anim. Mmeranteɛ no baako hyɛ ahwehwɛniwa. Mpoma wɔ dan no mu. Dan no mu yɛ fufuo. Pono sisi hɔ. Akonnwa sisi nkyɛn. Tɔmmɛ si pono no so. Mmeranteɛ no hw, rehwɛ wɔn ho. Mmeranteɛ no baako de ne nsa asɔ n'abɔdwesɛ.

Mmaranteɛ asoso ahoma mu abaranteɛ baako no nkyɛn ndua wɔ wɔn akyi bepɔw nso wɔ wɔn akyi mmaranteɛ bi tete hɔ hyɛ mpaboa tuntum mmaranteɛ hyɛ kyɛw tuntum ataadeɛ ɛhyɛ wɔn nso yɛ tuntum.

Nkwadaa tete hɔ ebi sere maame bi te nkwadaa no nkyɛn ɔhyɛ asomadeɛ ɔkura akasan ɛyɛ akokɔ seradeɛ twene wɔ wɔn anim akwadaa baako apagya ne nsa wɔ twene ne so akwadaa baako nso kura adi fim adeɛ.

Mmɔfra tete hɔ ɔbaa baako gyina wɔn anim abranteɛ baako ɛgyina wɔn nkyɛn a ɔdi nsa ɛu nehu ɛdan sisi wɔn nkyɛn ndua ketewa nso sisi wɔn nkyɛn mmaranteɛ no bi di adeɛ abobɔ wɔn tire mmaranteɛ nobi ɛhwɛ bi.

Kodoɔ sisi nsuo so, nnipa gyina kodoɔ ne so, adan sisi wɔn akyi, dua nso sisi wɔn akyi, dua bi nso sisi kodoɔ no nkyɛn. Dadeɛ sisi kodoɔ ne so, ntaade a bi hyɛ yɛ ntaadeɛ kɔkɔɔ, bi tete kodoɔ ne so.

Mmaranteɛ gyinagyina hɔ. Ɛdan fufuo bi a ɛyɛ fɛ si wɔn nkyɛn. Ball nso wɔ wiem. Mmranteɛ yi hyɛ mpaboa. Ntaadeɛ bi yɛ akokɔ sradeɛ. Mmranteɛ no bi rehwɛ wiem. Baako nso apegya ne nsa.

Mmaa ne mmarima sisi pono ho. Nnuane sisi pono no so. Ntere ne nsekan deda nkyɛnse so. Ɔbaa baako de aduane ahyɛ n'anum. Ɔhyɛ asomuadeɛ, ɛna nhwenew gu ne nsa. Ɔbaa baako nso asosɔ aduane baako mu.

Atosodeɛ gugu ɛpono so, ɛnam nso gu ɛpono so. Maamefoɔ tete nkyɛn. Abɔfra bi gyina hɔ a ɔnhyɛ atade. Wapagya ne nsa baako. Mmranteɛ bi nso rekɔ. Yɛasɔ kyinniiɛ si nkonku mu aduane bi so. Maame bi kura baage a ɔrekɔ.

Ɔbarima bi gyina hɔ. Ɔbarima baako nso te hɔ a ɔrehwɛ ade fufuo bi so. Barima baako a ɔgyina hɔ kura ɔkasamu. Mmaa bi gyina wɔn nkyɛn. Ɔbaa no hyɛ asomuadeɛ. Wayɛ ne ti tuntum. Adefufuo bi wɔ wɔn anim. Ɔbaa baako gyina mmarima no nso nkyɛn.

Aberanteɛ te akonnwa tuntum so. Aberanteɛ baako asɔ ahoma mu de akyekyere n'abasa. Nnuro sisi wɔn akyi. Aberanteɛ baako hyɛ kyɛ. Akonnwa baako si aberanteɛ no nkyɛn. Afidie nso si aberanteɛ no akyi.

Mmaa tete hɔ. Baako hyɛ nsateaa atadeɛ. Ɔbaa baako gyina hɔ a ɔrewɔ baako paneɛ. Adeɛ katakata wɔn hwene. Ɔbaa baako hyɛ ɛkyɛ. Mmarima gyinagyina wɔn akyi. Ɔbaa baako hyɛ asomuade, ɛna baa barima bi nso te ɔbaa bi nkyɛn.

Mmeranteɛ gyinagyina hɔ. Mmeranteɛ baako ahwiri. Baanu hyɛ atare fufuo. Adan wɔ wɔn akyi. Dua nso wɔ wɔ wɔn akyi. Kyɛnsedan wɔ dan no so. Mmeranteɛ no bi hyɛ ahahan mono atade. Aberanteɛ baako kura twene.

Mmea asoso ahoma mu wɔn wɔ fa ebi nso so wɔ fa mmarima gyina gyina hɔ wɔn ahyɛ kyɛw ebi nso ahyɛ ahaban mono ataadeɛ mmarima no bi hwɛ mmea no ɛmmea no nyinaa hyɛ mpaboa tuntum wɔn nso ayɛ wɔn tire.

Ɛdan sisi hɔ, ɛdan foforɔ so n'akyi. mpoma wɔ dan ne ho. mpoma ne bi abien. Nnipa gyina gyina anim. Ebi nso tete hɔ. Nneɛma gugu fɔm, aboa gugu fɔm. Ahwedeɛ gu adeɛ so. Obi nso awura dan ne mu.

Ɔbaa ne ɔbarima bi te hɔ. Ɔbaa no resere. Ɔbarima no no kura nsa. Ɔbaa no kura kube a kyiniiɛ ketewa bi si so. Aduane sisi wɔn anim wɔ kyɛnse mu. Ɔbaa no ayɛ ne ti, ɔsane hyɛ atadeɛ, ɔsane hyɛ kɔnmuadeɛ.

Mmranteɛ bi tete kodoɔ mu a a wosi nsuo so. Ebi kura mmaa. Mmranteɛ no bi hyɛ ataade a ɛyɛ akokɔsradeɛ. Nnipa gyinagyina wɔn nkyɛn. Dan nso wɔ wɔn akyi. Abranteɛ baako ataadeɛ a ɛhyɛ no ase yɛ kɔkɔɔ. Mmranteɛ baako nso ataadeɛ ɔhyɛ wɔn no yɛ biribi.

Nkonya sisi hɔ, ɛpono so mfimfini, nhwiren si ɛpono no so. sumiiɛ deda nkonya ne so. Nkonya me bi yɛ fufuo ɛna ebi yɛ ahahammono. Mfonyini bobɔ dan ne ho. Dan ne ho yɛ fufuo, ɛpono nso so wɔ dan ne mu. Mpomma wɔ dan ne mu, kanea bɔ soro.

Ɔbaa bi rekɔ a ɔso sereba pan. Mmaa bi gyinagyina n'anim a wɔrekɔ. Mmeranteɛ nso gyingyin ne nkyɛn. Dan fufuo bi si wɔn anim. Kanea nso wɔ wɔn anim. Mmaa no bi bɔ duku. Kyiniiɛ nso so sisi wɔn anim.

Mmɔfra gyinagyina hɔ, ebi nso gyina nsuo mu. Ball da nsuom. Abɔfra baako redwane akɔ baabi a ball no wɔ no. Abɔfra baako nso gyina hɔ a ɔne abɔfra baako redi nkɔmmɔ. Mm mmɔfra no bi nhyɛ atade. Nnua wɔ wɔn akyi.

Ɛhyɛn sisi hɔ mmaranteɛ gyina gyina hɔ ebi hyɛ kyɛw ɔbaa bi gyina hɔ akonnwa si no nkyɛn ɛhyɛn nobi yɛ kɔkɔɔ mmaranteɛ no bi tire nwi yɛ fitaa ebi nso deɛ yɛ tuntum ɛhyɛn no bi nso yɛ akokɔ seradeɛ.

Aberanteɛ bi nsa si famu a wɔapagya baako. Nnipa gyinagyina n’akyi. Aberanteɛ no ataadeɛ a ɛhyɛ no yɛ ahahanmono, akokɔsradeɛ ne kɔkɔɔ. aberanteɛ no abɔ ne ti. Mmaa ne mmarima na ɛgyina n’akyi. Bebree, bi ahyɛ ahwehwɛniwa, bi nso abɔ hɔn ti.

Papa bi gyina hɔ a ɔhyɛ ataade tuntum. Ɔsan hyɛ ahwehwɛniwa. Ɔrehwɛ mfoni bi. Mfono no yɛ mmiɛnsa. Wɔ mfoni no mu bi no, ata kwaame dan si hɔ. Nkyɛnsedan bɔ so. Mmɔfra bi tete hɔ na ebi nso gyina hɔ. Papa no kura nsa.

Mpaboa a ano no yɛ kɔkɔɔ da, ahomatrofo da ne nkyɛn, wiemhyɛn dua da mfimfin, krataa a twerɛdua da mu nso da ahomtrofo ne nkyɛn, kyɛ da hɔ, afidie a yɛde twa mfonini nso da kyɛ ne nkyɛn, ahwehwɛniwa da hɔ.

Mmaa ne mmarima bi te hɔ, bi kura kasamu, ɔbaa baako abɔ ne ti, ɔbaa baako nso ɛresere a ɔmbɔ ne ti. Ataade a ɛhyɛ ɔbaa yi yɛ ataade kɔkɔɔ, ɔbaa no san hyɛ adeɛ a ɛyɛ tuntum wɔ n’ase. Barima baako ɛresere.

Twene bi sisi hɔ. Abofra bi apegya ne nsa ɛwɔ so. Apono esi hɔ. Akonnwa nso sisi hɔ. Mmaa bi gyina hɔ. Mmɔfra no binso rebɔ twenee no. Mmɔfra bi akonwa so. Mmranteɛ no bi wɔ mmofra no akyi. Mmaa bi nso gyinagyina mmofra no nkyɛn.

Mmaranteɛ gyina gyina hɔ ataadeɛ ɛhyɛ bi yɛ ahaban mono wɔn hyɛ ahoban bɔ kyɛw ɛdɔteɛ gu fom efidie bi si wɔ mmaranteɛ no bi hyɛ nsamoro mmaranteɛ no baako aso dua mu baako nso apagya ne nsa.

Ɔbaa ne papa bi ɛkoto hɔ. Wɔnyinaa ahyɛ kyɛ. Mbɔfra ɛwɔ wɔn fimfini. Mbɔfra baako ekura sofi, baako so ɛsere hwɛ n'enim. Aberanteɛ baako ahyɛ nsamɔha. Maame be papa nyiinaa hyɛ ɛkyɛ. Dua wo wɔn ekyi.

Hyɛn bi si hɔ, mmeranteɛ gyinagyina ho, mmeranteɛ baako asɔ ne sisi, mmeranteɛ baako nso de ne nsa agu ne bo. Ɔbaako yi hyɛ kyɛ, ɔsan hyɛ ataade kɔkɔɔ, ɔbaako nso de ne nsa ahyehyɛ ne bɔtɔ mu. Ɔhyɛ ataade fufuo, ɔsan so hyɛ kyɛ fufuo.

Nkonnwa mmienu si hɔ, pono si mfimfin, kɛntɛn bi si hɔ a ahahan wɔ mu. Ahahan ne yɛ ahahanmono, kanea nso bɔ soro. Nhyiren ne bi nso si hɔ, ahwehwɛ nso bɔ hɔ.

Papa bi gyina hɔ a ɔkura ahomatorofoɔ. Wɔabobɔ apata sisi hɔ. Atosodeɛ gu pono so. Bayerɛ nso gu pono so. Nnuaba ahodoɔ nso gu pono so. Papa no apagya ne nsa. Nnipa gyinagyina papa no akyi. Wɔasensɛn ntoma wɔ dua so.

Abranteɛ bi te motor sakre so wɔ kwan mu ɔhyɛ ahoban bɔ kyɛw ɛhyɛn nso gyina gyina nkyɛn na ebi nso wɔ nakyi adua bi wɔ ɛhyɛn no akyi ɛdan fufoɔ wɔ nakyi ɔhyɛ chalewote.

Ɛhyɛn si hɔ. Nnipa tete ɛhyɛn no mu. Wɔahyɛ kyɛ. Baako kura ahomatorofoɔ. Asono nso renante. Nnua sisi hɔ. Nwura wɔ fam. Nnua no bi yɛ ahahammono. Ɛhyɛn no nso yɛ ahahammono.

Nkonnwa tuntum sisi dan no mu. Mfonim bobɔ dan no ho. Mfonin no bi, nnipa na wɔwɔ mu, ɛna mmoa. Kanea nso bobɔ dan no soro. Dan no soro yɛ fufuo. Adeɛ tuntum bi bɔ dan no ho a nsa wɔ mu.

Mberantiɛ bi gyinagyina hɔ. Ɔbaa bi te hɔ. Mberantiɛ ne bi so te ɔbaa ne kyɛn. Baako hyɛ ahwehwɛ niwa, ɛpono si wɔn enim, twerɛ dua ekura baako. Mberantiɛ wogyina wɔn enim ne bi hyɛ akyɛ, baagye nso saa bɔ wɔn, ataadeɛ ɛhyɛ ebi so yɛ tuntum.

Mmaa resere. Wɔgyinagyina nhwiren ho. Mpoma wɔ dan mu. Nnua wɔ wɔn akyi. Mmaa tirinwi, ebi yw tuntum, ɛnna ebi nso ti yɛ te sɛ akokɔ sradeɛ. Mmaa no bi hyɛ atade tuntunm. Ade fufuo hyehyɛ wɔn atade no so.

Mmaa gyinagyina hɔ, wɔn bi abɔ baage, kyɛ sensɛn hɔ, mmaa ne bi abobɔ adeɛ akata wɔn hwene, mmaa ne bi ataadeɛ a ɛhyɛ wɔn no yɛ ahahanmono, dua wɔ wɔn akyi, dan nso wɔ wɔn akyi.

Nipa gyinagyina hɔ, baako te hɔ a okura ahomatorofo. Ntaadeɛ sensɛn hɔ, dua wɔ wɔn ekyi, ɛdan so wɔ wɔn ekyi. Maame bi de ntoma efra ne tiri nyinaa, Ɔbaa bi nso kura baagye. Mbɛɛma bi nso ɛɛhwɛ beebi a ntaade sensɛn.

Mbaa gyinagyina hɔ, ebi so ɛtete hɔ, ɛhyɛn si wɔn kyɛn. Bɔtɔ fufuuo bi si ɔbaa bi kyɛn. Ɔsan so hyɛ ɛkyɛ, kyiniiɛ esi ɛhɔ. Dan so wɔ wɔn ekyi. Mbaa ne bi so atosodeɛ, ebi so ɛɛhwɛ mbaa ne bi.

Aboɔ gugu fam. Nnipa gyinagyina hɔ. Ebi nso akuntunu hɔ a wɔkura asɔ. Hyɛn wɔ wɔn nkyɛn. Hyɛn no, adeɛ a ɛda so yɛ fufuo. Bepɔ wɔ wɔn anim nohoa. Nnua nso wɔ wɔn anim nohoa. Nkurɔfoɔ yi hyɛ kyɛ.

Mmaranteɛ gyina gyina hɔ ɔbaa te hɔ abɔfra si nan so abranteɛ baako te akonnwa so mpaboa ɛhy baako ɛyɛ fufoɔ ntaadeɛ ɛhyɛ bebree yɛ akokɔ seradeɛ ɛpono sihɔ ɛdan ne mu yɛ akokɔ seradeɛ.

Nipa tete hɔ ebi nso gyina hɔ ntaadeɛ sɛsen ahoma so mmea nobi di ntoma akata wɔn anim nyinaa ebi nso di akata wɔn tire ntaadeɛ no bi nso gugu fom dɔtekɔkɔɔ dan sisi wɔn akyi dɔteɛ so gu fom.

Mmarima bi gyina gyina hɔ wɔn hyɛ mpaboa baako hyɛ hwehwɛniwa mpoma wɔ adan ne mu ɛdan no mu yɛ fufoɔ efidie sisi fom mmarima no bi aso afidie baako mu ataadeɛ ɛhyɛ wɔn nso yɛ tuntum wɔn tirenwi nso yɛ tuntum.

Mmeranteɛ gyinagyina hɔ. Ɔbaa bi gyina wɔn nkyɛn. Ɛbi kura krataa. Ahobammɔ kyɛ hyɛ binom. Ɛbi nso hyɛ ahwehwɛniwa. Nnipa gyingyina wɔn akyi. Dua nso wɔ wɔn akyi. Ɛdan nso fufuo bi wɔ wɔn akyi.

Nnipa gyinagyina hɔ. Ebi hyɛ kyɛ. Nhwiren gugu fam. Nhwiren no bi yɛ ahahan mono. Ebi nso yɛ kɔkɔɔ, ebi nso yɛ akokɔ sradeɛ. Kyiniiɛ sisi hɔ, kyiniiɛ no bi yɛ kɔkɔɔ na ebi nso yɛ akokɔ sradeɛ. Nnua wɔ wɔn akyi.

Ɔbaa ne mmarima bi gyina hɔ, wɔasosɔ ahoma mu, mmarima ne bi hyɛ ataare kɔkɔɔ, dan fufuo wɔ wɔn akyi, nnua nso wɔ wɔn akyi, nkyɛnsedan bɔ dan ne so. Mmarima ne hyɛ kyɛ, ɔbaa no mmɔɔ ne ti.